Umama ubambe umntwana, encedisa umongikazi ukuze ahlabe umntwana emvikela emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abasiphetheyo kwezomtholampilo bafundiswe labo, bathole ulwazi okukhulu, ulwazi njalo oludluleleyo.

Ngibona abantu besifazana besemhlanganweni begqoke izinto ezihlukeneyo abanye bagqoke okumhlophe ,abanye bagqoke okuluhlaza abanye njalo bagqoke okumnyama.

Baqakathekile kakhulu abantu abasebenza ezibhedlela. Omongikazi, amaDokotela. Bayasincedisa kakhulu emkhuhlaneni esiyabe silayo.

Izinto ezinhlanu ezivuselela isifuba somoya, ukhubhema igwayi, ukusebenzisa isepa enukelela kakhulu.

Ngibona itshubhu elegazi lokuhlolwa elesivalo esiyibubende ebanjwe ngumuntu ogqoke ama gloves aluhlaza okwesibhakabhaka.

Amambodlela omuthi akhanyiselayo aleziciko eziluhlaza lokumhlophe abhalwe ngamabala amnyama labomvu.

Inhlobo nenhlobo yamabhokisi ehlala imithi ukuze imithi iphephe ingafi, ngoba eminye imithi iyabe isemabhodleleni afayo.

Kubalulekile ukuba imbodlela ehlala amaphilisi ibhalwe ngaphandle ukuze kube lula labagulayo ukuba bebekwazi imithi lamaphilisi abakufunayo.

Ngibona ibhokisi lamaphilisi ,liluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe ngamabala amhlophe labomvu.

Ngibona amaqembu amabili awebhola. Elinye iqembu limile ligqoke iyunifomu elithanga. Elinye iqembu liguqile ligqoke iyunifomu eluhlaza. Bathatha umpikitsha.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi isikolo sibe lemota yaso, ukuze kubelula kweminye imisebenzi enjengokuhamba kusiyahlanganwa lezinye izikolo. Lababalisi besiyahlangana labanye ababalisi kwezinye izindawo ezikhatshana.

Ngibona inhlobonhlobo yamabhokisi elemithi lamaphilisi okulapha abantu abaphathekileyo.

Abantu bemtholampilo, bamile bagqoke ezimhlophe nke. Balinde ukufundisa abantu ngendlela yokuziphatha ehlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi ma ukhulelwe uhlale usezandleni zabo dokotela ukuze liphephe wena lengane.

Kuqakathekile ukuthi ma kulemidlalo kubukhona abezomtholampilo lezinto abazisebenzisayo ukuze ongumdlali nxa elimala kumbe ewela engozini athole usizo masinya.

Amanzi aqakathekile emzimbeni womuntu, njalo lokuhlala uzivocavoca ukuze uhlale uqinile isikhathi sonke.

Ngibona umuntu wesilisa onatha amanzi egaxe lethawula elimhlophe egqoke lesikipa esiluhlaza ebukeka engumuntu evela zivoxavoxa.

Iluba eliluhlaza njalo lingumuthi liyelapha izifo ezinengi emzimbeni womuntu.